Ombaanga yoStandard Bank otayi kunkilile aakwashigwana mboka yena omapungulilo gawo nombaanga yawo opo ya kale ya kotokela uulunga ano aantu mboka haya yaka ko iimaliwa komapungulilo gaantu haya longitha omalungula. Otaku tiwa aantu naya kale ya kotoka inaya kala haya yamukula oongodhi kaaye dhi shi nenge haya tumu uuyelele wawo koongodhi kaaye dhi shi.

Aantu oyena uunongo wa yooloka. Uunongo wokunduluka iipundi niitaafula, uunongo wokulonga iilonga yopeke, iilonga yapumbwa omadhiladhilo, iilonga tayi e ta iiyemo.

Uuyuni sho wa manguluka, aantu nayi oya manguluka wo okweenda mpano naampeyaka, tayeende miilongo yi ili, iilongo yina iimaliwa ya yooloka. Nongele wo okuna oshimaliwa a hala okushi shendja okwa manguluka wo aye mombaanga nenge pehala ndoka lya manguluka oku shendja oshimaliwa, omahala ngoka haga longo noku shendja oshimaliwa eta pewa oshimaliwa shono a pumbwa pethimbo ndo.

Methimbo lyopaife, aantu oye na uunongo wa za mpano naampeyaka, yo ohaye wu longitha, opo ya vule okweeta po iiyemo. Aantu taa longitha omadhiladhilo, yo taa longitha oonyala dhawo ya honge iitaafula, ya honge iipundi nosho tuu.

Oombanga ohadhi vulu okugandja oshimaliwa kaanangeshefa noshowo kaanafalama aashona naa nene opo yavule yanenepeke oofalama dhawo nenge sho hashilongwamo opo shivule okweetapo oshimaliwa shakola mokulanditha.

Ombanga ohavyi kwathele aantu yaadhe omalakano goonkalamwenyo dhawo ngaashi omuntu ngele ahala okulanda egumbo ohayi mombanga eta ningi omapulapulo etapewa uuyelele mboka ena okukala eshi, opo avule okuya komeho nedhiladhilo lye.

Ehumokomeho sho tali ende tali koko osho tuu ombaanga nadho dhe eta po omikalo dhika tashi hwepo paleke oonkalamwenyo dhaantu monale aantu oyali haya yi koombanga ya kakonaga omakwatho ashike mongashingeyi omuntu ota longitha ongodhi ye yopeke moku mona omauyelele agehe gombaanga nokulongitha wo oshimaliwa inaaya kombaaanga okuziilila komalungula.

Iimaliwa oyili pomaludhi ga yoloka, iimaliwa yimwe ohaku tiwa iikukutu na yimwe oyomafo. Iimaliwa oya yoloka shi ikwatelela kongushu yiimaliwa ashike oshimaliwa kehe oshina oshilonga. Oshimaliwa oshi shona ohashi kala shili molupe lwikukutu nashoka oshinene ohashi kala shili molupe lwefo.

Aantu oyena nuunongo wa yoloka wumwe owo madhiladhilo wumwe owo konyala noshotuu aantu oyendji ohaya longitha uunongo woo konyala opo yi monene iiyemo, ohaya hongo nduno iinima ngaashi iipundi, iitafula, iiyaha noshotuu. Ohaya landitha nduuno iinima mbyoka yahonga eta ya monomo iiyemo.

Oombaanga odhina omauwanawa ogendji ngaashi okukwathela aantu mboka yeli mompumbwe yoshimaliwa, ethimbo ndyoka yapumbwa oshimaliwa. Yo tayeya yeshigandje konale ngele yeshi mono kewuvathano ndyoka yatulapo nombaanga.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomoshilongo mo. Omuntu ngele okwa zimo moshilongo etayi koshilongo oshikawo oha pumbwa aye pomahala mpoka hapu shendjwa iimaliwa yeta gandja nduno ye mbyoka ena ye apewe mbyoka yomoshilongo moka shashi iimaliwa yomiilongo yimwe ihayi vulu nana oku landa momahala moka omuntu ti iyadha kageshi goshilongo sho.

Ombaanga yaNedbank ohayi hwahwameke aantu opo ya kale yena ohokwe momaudhano ga yooloka. Omaudhano ohaga kwathele omadhiladhilo gaantu gakale haga kala ga ngungumana, go ohaga kwathele wo omalutu ga kale itaaga kwatwa unene komikithi shaashi omalutu ohagi inyenganyenga.

Ombaanga ohadhi kwathele aantu mboka yena ohokwe yoku kala haya nanwa iihohela komwedhi. Uuna taya kaadhika kuudhigu wapumbwa oshimaliwa otaya vulu okupewa oshimaliwa kombaanga ya vule okwiikwathela noku kandulapo omaudhigu ngoka ganika oshimaliwa.

Ehumo komeho sho tali ende lu uka komeho muuyuni oshowo noombanga tadhi yapo nomikalo omi pu dhoka aantu taya longitha. Nale oku tuma iimaliwa oshali owala hashi ningwa meeni lyombanga ashike paife ohashi nigwa komashina ngoka haga nanitha iimaliwa, oku wo to vulu oku tuma oshimaliwa shoye peha lyo kuya meni.

Ombaanga yaStandard bank otayi kunkilile aalongithi yombaanga kutya naya kale ya kotoka, oshoka paife nenge monkalo ndjino yopaife yi na omalungula ohaga vulu oku eta po uuyelele wa puka inawu ziilila kombaanga, onkene aantu naya dhinde uuyelele.

Oostola ohadhi kutu aantu mboka haya kwathele opo ya tule iinima mbyoka tayi landithwa melandulathano ewanawa tali nana aantu mboka taye ya oku landa, dho omikalo ne dhoka ohadhi kwathele aantu ya mone shoka yapumbwa muule wethimbo ehupi.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana kutya otaya vulu oku isindanena embo ndyoka taliya kwathele komapungulilo gawo, opo ya ninge omapungulilo gomombaanga geli mondjila, omapungulo ngoka taga vulu oku kokeka oshimaliwa sho shiya kwathele moomvula nomapipi tage ya.

Ombaanga ya Nedbank ohayi kwathele aakwashigwana ya adhe omalalakano gawo. Aantu yamwe oyena oondjodhi dhokulanda nande iitukutuku ashike oyanyengwa okumona nange oku gwanitha oshimaliwa oshindji shoka tashi landa etukutuku onkene ombaanga ohayi gandja nduno omukuli komuntu e taya uvathana kutya otakala ta gandja ingapi komwedhi

Oombaanga ohayi kwashilipaleke kutya aakwashigwana oyu uvite ko kombinga yomapungulilo goshomaliwa ngoka aakwashigwana haya pungula nombaanga, yo oyeshi woo uuyelele wi ili no wi ili kombinga yomapungulilo gawo . Ombaanga ohayi longo aantu iinima ngaashi nkene wuna oku kaleka iimaliwa yoye kaayi yakweko komapungulilo goye kaafuthi.

Omagumbo ogena oondunda dhayoloka, oondunda dhimwe ohadhi telekelwa, dhimwe ohadhi lalalwa nadhimwe oondhoka hadhi kala dhina iipundi niitafula moka hamuthikile aayenda nenge moka hamukala aakwanegumbo uuna taya vululukwa omahala ngaka ohaga kala gena iipundi, yomaludhi nomaludhi nosho woo iitafula go ohaga kala gayela.

Ombaanga oha yi ningi onkalamwenyo yaanangeshefa ompu. Uuna ya pumbwa oshimaliwa oha ya ka indilia oshimaliwa kombaanga, opo ya tunge oongeshefa dhawo.

Oombanga yaVenduka(Bank Windhoek)ohayi kwathele oku kondjitha omiikithi dhili nodhili .Ohayi ithana nduno oongundu dhayoloka dhikuthe ombinga momawudhano gotumba .Aantu mboka tafutwa ohaya etelele oshimaliwa taa tula po. Iimaliwa nee mbono ohapu kala mbyoka tayi sindanwa kwamboka yadhana nawa na mbyoka tayi hupupo ohayi yi nee nduno miiketha yoku kondjitha omiikithi.

Uuyuni shi waputuka aantu nayo oye na ootsewo dhoku longa iilonga yomaludhi gayooloka. Iilonga yo moombelewa, iilonga yo ku longa uunona wosikola nosho tuu.

Ombanga ohayi gandja elongo ewanawa kaantu mboka ya hala oku landa kehe tu shoka ya pumbwa oku landa koongunga yo ta yeya ya gandje oshimaliwa shaantu kwa gwedhwa iihohela yombanga.

Oongeshefa odhi na omikalo odhindji ndhoka hadhi longitha opo dhi hwahwameke aantu ya kwatwe komadhiladhilo gokulanda shoka tadhi landitha oha dhi vulu wo okutula iinima kombiliha nenge okutulapo omathigathano gontumba.

Oomagumbo nenge oombelewa odhina omahala ngoka haga kala galongekithwa ngoka haga kamutumbwa kaantu nenge kaayenda. Oomahala nee ngoka ohaga kala gena iitafula yayela yathetwa nawa nosho woo iipundi. Oomahala nee ngoka ohaga silwa oshipwiyu opo omuntu sho teya akale mo oku uvite ombili.

Aantu inaya ngambekwa owala okukala yena iimaluwa yomoshilongo shawo ashike omuntu oha vulu okukala ena iimaliwa yoki ilongo yiili noyi ili shi ikwatelela koompumbwe dhe nokuukwatya we.

Ombaanga yoNedbank ohayi hwepopaleke oonkalamwenyo dhaantu. Ohayi kwathele aantu yaadhe omalalakano moonkalamwenyo dhawo. Omuntu a hala okulanda osheenditho she ihe kenasha oshimaliwa ethimbo ndyo oombaanga ohayi gandja omukuli komuntu nguka yo tayuuvathana kutya ota kala tafutu ingapi kwagwedhwa oolente.

Ombaanga lyoStandard bank oyina omikalo odhindji dhono hayi longitha, opo yihokithe aantu yakale yena ohokwe mokulongitha ombaanga yawo. Omikalo ongaashi okwii sindanena iimaliwa yontumba, nenge uudhano mbono aantu haya sindana etaya mono oshimaliwa.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho , mbyoka hashi longitha meni lyoshilongo. Nuuna omuntu tozi moshilongo shontumba wuuka moshilongo oshikwawo, oho pumbwa okushendja iimaliwa, ngoye wupewe mbyoka yomoshilongo moka.

Oombanga ihadhi longo owala niimaliwa Ashike ohadhi eta omathigathano moshigwana ngoka haga hokitha nenge haga eta oohokwe maantu ya lithe ombinga. Omathigathano ngano ohaga kala ga tulilwa po oshimaliwa. Naangu ohaya ngata po oshimaliwa shomwaali gwontumba shoka sha tulwa po ethimbo ndyo.

Iimaliwa oyili pomaludhi ga yooloka, yimwe iishona nayimwe iinene, kiimaliwa ohaku kala kwathanekwa shoka epangelo lyoshilongo shoka lyuuvite sha pumbwa oku thanekwako. Iimaliwa ayihe oyina ongushu, ayihe oya simana, yo ayihe ohayi longwa nuudhigu. Iimaliwa nayi simanekwe.

Aantu sho taya ende taya ningi oyendji muuyuni, ombaanga nadho wo odha patulula iitayi oyindji moondolopa, opo dhi vule okugandja omakwatho pethimbo kaantu uuna ye ga pumbwa.

Eputuko sho lyu uka komeho oombaanga nadho edhe etapo omikalo ndhoka tadhi hwepopaleke oonkalamwenyo dhaantu opo dhikale oompu . Monale aantu oyali haya hingi yi uka koombaanga nenge taya kwata oolefa yu oka koombaanga ya kamone omayakulo ashike mongashingeya eyakulo oto kimono okuziilila ko ngodhi yoye yopeke okupitila moo malungula.

Omahangano ogendji ogena omikalo dha yooloka ndhoka haya longitha opo ya nanene aantu moongeshefa dhawo yoya hokwe shoka haya landitha. Omahangano haga vulu okweetapo omathigathano aantu taya landa nduno iinima yo taya tulwa momathigathano etapu zi nduno ngoka ta vene omwaalu gontumba gwatulwapo.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu. Aantu ohaya meneka nduno oongulonene, taya yi yaka longe pomahala gi ili nogi ili, opo ya futwe po oshimaliwa , yeye ya kandule po omikundu ndhoka dha pumbwa oku kandulwa po noshimaliwa. Iimaliwa ohayi landa iikulya, ohayi futu oosikola dhuunona, ohayi futu omahala ngoka hatu zi niitukutuku mbyoka hayi tu fala komailonga nosho tuu.

Ombaanga ihayi tala owala methimbo lyongaashingeyi, ashike ohayi tala wo konakuyiwa, onkene ohayi gandja nduno oompito kaantu ya kale haya futu iihohela kehe komwedhi, opo uuna taya ka adhika kuudhigu nenge omuntu a thigwa po komuholike gwe ohayi kombaanga e ta pewa ko oshimaliwa.

Oombanga ohadhi kambadhala okuninga omathigathano shaashi kehe ombaanga oyapumbwa aantu. Oombanga ohadhi eta po omauwanawa ga yooloka ngaashi okulongitha ongodhi yopeke opo wu vule okufuta shoka wa hala inooya kombaanga.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi gandja omakunkililo kutya yo kayina esiku tayi pula aantu ya gandje iimaliwa uuna takua tiwa oya sindana, esindano lyontumba. Iinima mbyono ohayi ningwa kaantu mbono ya hala oku lila aantu iimaliwa, onkene aantu naya kotoke.

Iimaliwa nande oyo moshilongo shimwe ohayi kala ya yooloka shi ikwatelela kongushu yoshimaliwa shoka. Iimaliwa iishona ohayi kala yi li miimaliwa iikukutu, niimaliwa mbi iinene ohayi kala yi li miimaliwa yomafo, ashike iimaliwa ayihe oya simana noya pumbwa okusilwa oshimpwiyu.

Oostola odhili pamaludhi ga yoloka shi ikwatelela ko yene yongeshefa. Oostola dhimwe onshona dhimwe oonene, aantu yamwe ohaya ta mekele kostola onshona omo nduno mostola ye mono hatula iinima yomaludhi gi ili nogo ili, ashike sho ongeshefa tayi tameke oku enda nawa ye naye ota kokeke ostola ye yi ninge onene.

Ombanga oha yi kwathele aantu opo ya adhe omalalakano gawo ngashi omuntu ha vulu ku kala apumbwa ohauto nenge ahala egumbo ndele kena oshimaliwa. Ombanga ohayi shi ningi nduno oshipu etayi kwathele omuntu ngoka oshimaliwa ye teshi futu nale nethimbo.

Ombaanga yaBank Windhoek oyina omikalo odhindji ndhoka hayi longitha, opo yi tseyike moshigwana nenge yi ninge aantu ya kale yena ohokwe muyo. Ohayi vulu oku gandja oshimaliwa nomathimbo gomaudhano, yo ohayi vulu wo oku nyanyukilwa pamwe naantu momathimbo ngaashi gomavalo gomukulili nande momvula ompe.

Oongeshefa odhindji odhina omikalo ndhoka hadhi longitha, opo dhi tseyi kwe kaakwashigwana, oongeshefa hadhi vulu okuninga omathigathano, nomusindani dhingi oha zipo iipandula. Omuntu ta vulu okuvena nande ohauto, nenge ya vulu okuvena egumbo. Oshinima oshiwanawa lela shoka hashi kwathele aantu.

Ombaanga yaNedbank ohayi longitha omikalo odhindji dha yooloka, opo aakwashigwana ya kale yena ohokwe mokumbaanga nenge mokupungula iimaliwa yawo nombaanga ndji. Ohaya etapo omaudhano nenge taya etapo omathigathano, momathigathano mono aantu ohayi isindanena iimaliwa yontumba.

Iimaliwa ohayi pingakanithwa shiikwatelela kuukwatya mo wu iyadha wuli, ngele owa yi koshilongo shontumba oho gandja oshimaliwa shoka wa zi nasho koshilongo hwiyaka ngoye topewa oshimaliwa shomoshilongo mono, opo wu vule oku gwanitha po oompumbwe dhoye.

Aantu oyena uunongo wayooloka yamwe oyena uunongo womadhiladhilo nayamwe oyena uunongo wokulongitha oonyala dhawo ya etepo sha ya vule okwiikwathela. Ohaya hongo iitaafula yomaludhi gayooloka yo taya hongo woo iipundi. Etaya landitha yo taya ikwathele noshimaliwa.

Ombaanga yaBank Windhoek ohayi kumagidha aantu opo ya kale ye na ohokwe yokulongitha uukalata wawo wombaanga, uuna taya futu iinima yawo moositola. Shono ohashi kwathele aantu kaya kanithe imaliwa, shaashi omuntu iha humbata oshimaliwa peke ashike oha longitha owala okakalata e ta futu.

Ombaanga ya Standard Bank oyeshi ningila oshipu kaantu mba ya hala okulanda iiyenditho ndele kaye na iimaliwa ethimbo ndo. Ombaanga ohayi gandja nduno omukuli ye omuntu ngoka ta pewa omukuli ta uvathana nduno nombaanga, kutya ota futu iimaliwa yaantu muule wethimbo li thike peni ye ota gwedhelwa ko iihohela ingapi.

Iilongo kehe oyi na iimaliwa yomoshilongo shawo mbyoka haya longitha. Ngele omuntu okwa zi mo e ta yi koshilongo shopuushiinda nenge koshilongo shilwe, oha gandja nduno iimaliwa mbyoka e ya mo nayo, opo a vule okupewa iimaliwa yomoshilongo moka, opo a vule a kandule po ominkundu dhe.

Ombanga yotango yopashigwana oyi uvite ombili komashiladhilo ngoka ye yapo nago shashi ihaga longitha oombapila. Oombapila monale odha kalele hadhi ka keke omidhingoloko niilongo mongashi ngeyi aantu otaya longitha owala uukalata una ya hala oku futa iifuto yawo.

Ombaanga yoStandard oya tula po omasindano omawanawa kaanasikola mboka ye li kiiputudhilo yi ili no yi ili, opo uuna ya patulula omapungulilo gawo nombaanga yoStandard otaya vulu okwii sindanena iinima ngaashi iimaliwa nosho tuu.

Eputuko olyeetelela woo oshimaliwa shikale shina ongushu monkalamwenyo yomuntu keesiku. Oshimaliwa osha pumbiwa shaashi oha shi kandulapo omaudhigu gi ili no hi ili, okutya oku landa iikulya, okuzala nande oku futa oosikola dhaanona no shoo woo oku landa oohauto nomagumbo nomahooli woo.

Aantu oye na uunongo wa yooloka. Uunongo hawu ya kwathele opo ya vule okunduluka po iilongadhalwa yomaludhi ga yooloka ngaashi iipundi, iitaafula, omakopi gokunwina nosho tuu. Aantu ohaya nduluka iipundi yomaludhi ga yooloka e taye yi landitha nayimwe ohaye yi longitha momagumbo gawo.

Aantu ohaya longo nuudhiginini opo yeete omboloto poshitaafula. Iilonga oyili pamaludhi yimwe oyomepangelo yimwe aanamgeshefa taya longo kuyoyene. Omuntu oha longo nduno iimaliwa mbyoka shampa a mono ya gwana eteyi fala nduno komapungulilo goombaanga opo yi kale yi li megameno ewanawa.

Moondunda dhaayenda ohamu kala mwa opalekwa muna iitaafula, muna omatyofa mo ohamukala mwayela .

Ombanga ohayi ningi onkalamwenyo yomuntu ompu, uuna wapumbwa oshimaliwa wu lande nande ohawuto nenge wulande egumbo nenge kehe shoka wa hala nde kuna sha oshimaliwa ombanga ohayi vulu yikupe oshimalia ngwe etoka galula oshimaliwa shombanga yagwedhako iihohela.

Oombaanga odhina omikalo odhindji dhoku hwepopaleka onkalamwenyo dhaantu ngaashi woo hadhi vulu okugandja omikuli. Omukuli ngono ohogu pewa kombaanga me tamu u vathala kutya oto gu shunitha muule wethimbo lyi thike peni? ngoye oto gu shunitha ngiini?

Uuyuni wo ngaashi ngeyi uuyuni wa putuka naantu oya putuka, aantu taya longita uunongo wawa wili nowi ili wuya pe iilonga. Aantu taya longitha oonyala dhawo tadhi ya pe iimaliwa taya longitha oonyala ya vule oku etapo iinima ngaashi nando okuli iitafula, iipundi nosho tuu.

Ombanga oyeshi ninga oshipu kaantu mboka mboka yena omalalakano goku landa omagumbo mongashingeyi omuntu oto vulu ku landa egumbo lyoye nande kuna oshimaliwa oho pewa nduno omukuli kombaanga ne tamu uvathana nombaanga kutya otayi gwedhako oorente dhili ngapi ngweye oto kala to futu iimaliwa mbyono oomwedhi dhili ngapi sigo wa mana oshimaliwa shaantu shombanga.

Iimaliwa oyili pomaludhi gayooloka. Opuna iimaliwa iishona momiyalu mbyoka hayi kala yili miimaliwa iikukutu po opuna woo mbyoka iinene hayi kala yili momafo. Iimaliwa ayihe oya simana ohayi longithwa nuudhigu yo ayihe ohayi kandulapo omikundu shiikwatelela komwaalu gwa sho.

Iimaliwa ohayi ningi onkalamwenyo yomuntu opo yi kale ompu, ashike yimwe ohayi zi puudhigu. Omuntu oha pumbwa okulonga ta pushu opo omweedhi ngele gwa si, ye ta futwa nduno oshimaliwa ye aka kandule po omikundu dhoka dhili monkalamweyo ye dha yooloka.

Ombaanga yotango yopashigwana moNamibia, oye shi ninga oshipu, opo aantu kaya kalelwe taya nana iimaliwa opo ya ka fute. Omuntu oha longitha owala okakalata ke hoka e na komapungulilo kombaanga ,oko ha futitha na ko . Shono ohashi mu wathele opo kaa kuthwe iimaliwa ye nenge e yi kanithe momikalo dhiili.

Oongeshefa haadhihe hadhi pumbwa omahala omanene, ehala nande eshona ndele owuna omadhilaadhilo taga longo nawa otovulu oku etapo edhiladhilo lyongeshefa talivulu okugwanena mehala ndyoka wuna.

Uukala mboka aantu haya pewa uuna yatoto omapungulilo ngawo , ohawu vulu okuya kwathela yamone oshimaliwa shampa omuntu haya longitha okakalata ke ethimbo olindji ngele tofutu oha vulu aye mo mathigadhano ngono haga tulwapo koombanga ngele oye omunelago taya ngatapo nduno oshimaliwa shoka shatulwapo.

Aanangeshefa aanene oyeli mongundu yawo yiili. Mongundu moka yena uukalata wa yooloka kwaambono wuniwe ku kehe gumwe. Omayakulo gawo oga yooloka, oyena omayakulo omawanawa giikalekelwa nohaya yakulwa mbala yevulithe yamwe.

Omandiki goombanga oge shi ninga oshipu kwaamboka haa longitha oombaanga dhawo. Ngaashi nande omuntu a yakwa oshimaliwa koombanga, ina pumbwa aluhe oku hinga nenge oku yako koombanga, ashike oha dhengele ko owala ye ta kwathelwa mongodhi.

Oombaanga odha ninga oonkalamwenyo dhaantu oompu shaashi omuntu haaluhe apumbwa okufuta oshimaliwa tayi koombanga. Ethimbo limwe oheshi futile mpoka eli talongitha ongodhi ye yopeke nokakalata ke koombanga.

Ombaanga oyeshi ninga oshipu opo aantu yaadhe omalalakano gawo mwaashoka ya hala okulanda . Nonando kuna oshimaliwa ombaanga ohayi kukwathele oshimaliwa pethimbo ndyoka ndele etamu uvathana kutya oto shi futu ngiini, nuule wethimbo lini, niiholela ya gwedhwapo.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu ya kehe esiku. Iimaliwa oya simana shaashi ohayi landa iinima ngaashi iikulya, ohayi futu oosikola dhuunona oshowo omahala moka hatuzi, ohayi nwethwa omahooli Osho wo oku landa iiyenditho. Iimaliwa oya pumbwa oku silwa oshimpwiyu shaashi oya pumba.

Iimaliwa oyili momikalo dha yooloka, yimwe ohayi kala iikukutu unene mbyoka yina ongushu onshona naambyoka yina ongushu oyindji ohayi kala yili momafo. Iimaliwa ayihe oya simana nohayi landa. Iimaliwa oya pumbwa oku simanekwa yo oya pumbwa oku siikililwa noku kwatwa nawa.

Aalandithi oya ninga oyendji, onkene ohaya kambadhala oku etapo omikalo dhayoloka opo ya vule oku nana aalandi. Oyendji oha ya kambadhala oku kala yena omikalo omiwanawa etaya kala wo yena iilandithomwa iiwanawa mbyoka tayi hi li aantu.

Momahala ngoka haga gandja omayakulo goku landitha aantu ohaya vulu okumonena woo ookuume momahala moka aantu oha vulu okutsakanenamo yeshathane nenge kayashathane etapanga uukume.

Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yomuntu kehe esiku, ohashi tu kwathele tulande oompumbwe dhetu, tse tufute woo noosikola dhuunona wetu. Tatu landa omagumbo nosho tuu shoka omuntu a pumbwa. Aantu ohaya longo nuudhiginini opo yamone oshimaliwa.

Ombaanga oyeshi ninga oshipu opo omuntu kehe ngoka ena ohokwe ye okuna ehalo a vule oku kala ena omapungulilo ge gena oshimaliwa yomeni lyoshilongo noshowo ena oshimaliwa sho kondje yoshilongo.

Ombanga yotango yopashigwana ohayi kunkilile aantu opo kaya tale owala methimbo lyopashingeyi ashike yakale woo haya tala monakwiiwa yakale haya gongele oshimaliwa komapungulilo gawo opo uuna taya adhikwa kuudhigu oyena mpa taya vulu okumona omakwatho.

Oongeshefa odhili pamaludhi ogendji dhimwe oonene dhimwe ooshona. Aanangeshefa ngaashi mboka aashona ohayi iyadha kayena mpoka ta yalandithile. Ohaya tala mpono taya mono omahala momapandanda ngoka geli momatungo mono muna oositola. Ohaya yala iinima yawo, aantu sho taya piti po taya talapo mba yena iimaliwa naamba yena ehalo ta yalanda.

Omuntu shampa a longo iimaliwa ye ohakutha po mbyoka ta longitha opo a kandule po oompumbwe dhe . Iihupe oheyi fala nduno komapungulilo gombaanga . Ohe shi ningi ngeyika opo iimaliwa yi koke ye avule natango okuyikutha ko uuna a hala oku yi longitha

Oombaanga odhina omikalo odhindji ndhoka hadhi longitha opo dhi hwepopaleke oonkalamwenyo dhaantu mboka taya longo nuudhiginini. Peha lyokukala ngoye owa vulwa ngoye tokaya ishewe mombaanga wuka nane oshimaliwa opo wuka fute shoka wa hala . Omuntu oha vulu owala okulongitha okakalata hoka ha nanitha oshimaliwa oko afute nako mostola ndjoka yontumba.

Iimaliwa nando oyo moshilongo shimwe ohayi kala ya yooloka, oshoka yimwe iinene nayimwe iishona. Aantu ohaya meneka nduno taya ka longa taya longo nuudhiginini, opo ya futwe ya pewe oshimaliwa yo yeye ya kandule po omikundu dhawo. Iimaliwa oya simanekwa kaantu yomaludhi ga yooloka. Iimaliwa oyo hayi tu kwathele oonkalamwenyo dhetu dhi ninge oompu.

Ombanga yaBank Windhoek otayi gandja uuyelele moshigwana kutya yo ihaya dhengele aakwashigwana mboka ye na omapungulilo gawo goshimaliwa nombanga ndjono ya gandje uuyelele wawo wopaumwene shinasha nomapungulili gawo. Iinima mbyono phayi ningwa kwaamboka ya hala okuyakapo iimaliwa yawo kombanga nonkene naya kale ya kotoka opo kaaya gandje uuyelele wawo.

Uudhigu owundji ohawu kandulwa po koshimaliwa, onkene aantu ohaya longo nuudhiginini opo ya mone oshimaliwa ya vule oku kandulapo omikundu dhi ili nodhi ili. Ngele ouna oshimaliwa shoye ngoye mwene nena onkalamwenyo ohayi kala ompu.

Oombanga odhili li lepo oku hwepo paleka oonkalo dhaantu noshowo oku kwathela aantu yadhe ondjodhi dhawo. Oombanga odhili vulu oku gandja oshimaliwa komuntu ta landa ohauto ye nenge omuntu ta landa egumbo lye, ye teya ashunithe oshimaliwa shoka niihohela yontumba mbyoka ya tulwapo kombanga.

Aantu sho taya ende taya ningi oyendji moshilongo, oombaanga nadho odheya po nomikalo dhayooloka opo dhita nunune iitayi yayo yoombanga opo aantu yakale haya yakulilwa komahala nenge moondolopa moka yeli shivulithe ngaashi nale ya kala haya hingi iinano iileleka yuuka kombaanga yimwe.

Ombaanga ohadhi ya po nomikalo dha yooloka ndhoka ye wete kutya odho tadhi opalele ethimbo ndyo. Uukalata taye wu lundulula yo taa gwedha mo shoka shaa mo opo ya adhe omalalakano gawo.

Oombaanga odhi na omikalo odhindji ndhoka hadhi longitha, opo dhi ninge aantu ya kale ye na ohokwe mokukala taya longitha oombaanga dhawo. Ohadhi vulu oku eta po omaudhano gontumba nenge omathigathano nomusindani dhingi oha pewa oshimaliwa.

Ombaanga yaBank Windhoek oyi na omukalo ngoka hayi longitha okutuma uutumwalaka uufupi konima ngele momapungulilo gomuntu ngoka a pungula nombaanga mwi inyenge sha. Ngele nande okwa tumu oshimaliwa, nenge a tuminwa nenge kwa nanwa oshimaliwa kee shi wo oha tuminwa nduno okatumwalaka hoka hake mu papudhula ye a mone kutya, eeno oshi li mondjila nenge aawe.

Opuna oondunda dha longekidhwa owina ndhoka hadhi kala dhina iipundi yomaludhi gili nogili noshowo iitafula omahala ngono ogo ne aantu haya kuutumba uuna tayali nenge uuna taya popi omahokololo gawo ohaga kala gopalekwa go ohaga kala ga tulwa nomafano komakuma.

Aantu mboka yena ehalo lyokukokeka oshimaliwa shawo momapungulilo goombaanga ohaya pukululwa koombanga opo yakale yena omitima dhagungila nomadhiladhilo gagundjila opo yeethe oshimaliwa shikalemo uule wethimo sho shivule okukoka ee tashi yape iizemo iiwanawa.

Ombanga yaNedbank otayi tseyithile aakwashigwana mboka haya mbanga nenge haya pungula oshimaliwa shawo nombanga ndjika, kutya oye yapo nuukalata uupe wuna uwanawa wo natango wafathana owala nuuwanawa mbu wali muukalata uukulu.

Oombaanga oha dhi gandja omikalo omiwanawa kaantu mboka ya hala oku siikilila oshimaliwa shawo, opo ye ke shi longithe komeho, ngaashi nga oku futa oosikola dhuunona, nenge oku landa omizalo dhuunona shi ta wu ka shuna koskola, omuntu ohe ki iyadha keehena oshimaliwa ethimbo ndjo.

Oombaanga ohadhi longitha omikalo dhi ili nodhi ili opo dhi eteko po ohokwe maantu ngaashi oku isindanena oshimaliwa shontumba nenge oku gandja oshimaliwa shoongunga ngoye toya wushi fute nale kwa gwedha oolende.

Uuyuni ngashingeyi owa ninga uupu. Omuntu shampa e na oshimaliwa komapungulilo gombaanga oha vulu okulanda shoka a hala e li mpoka e li. Oha vulu okulanda kondje yiilongo nenge meni lyiilongo ndele iinima mbyoka a landa e tayi thiki pehala mpoka e li okupitila komalungula.

Ombaanga ohayi gandja omakwatho gopashimaliwa kaanangeshefa aanene naashona, shampa omunangeshefa e li muudhigu woshimaliwa oha vulu okuya kombaanga e ta pewa oshimaliwa ye teya eshi shunithe nethimbo kwa gwethwa oolende dhoka yuuvathana nombaanga.

Ombaanga oye shininga oshipu opo aantu ya adhe omalakano gawo. Ethimbo limwe omuntu okwa pumbwa okulanda oshi enditho ashike kena oshimaliwa. Ombaanga oha yi gandja oshimaliwa komuntu ngoka, yo eta yuuvathana nduno kutya ota gwedhelwako iihohela ingapi ye ota kala tafutu ingapi komwedhi sigo amana.

Iimaliwa oyili moongundu dha yooloka, opuna iimaliwa yomafo naambyoka hatu ti iikukutu. Iimaliwa iikukutu oyo hayi kala yina ongushu yili pevi, ashike iimaliwa oyihe oya simana, yo iimaliwa ayihe yapo nuudhigu, iimaliwa ayihe ohayi longwa nuudhigu, iimaliwa ayihe mbyoka ohayi landa.

Ombaanga yotango moNamibia oyina omukalo ngoka hayi longitha opo yi longe aantu nkene yena oku kala taya pungula iimaliwa. Osha simana oku pungula oshimaliwa oshoka uuna toka adhi kwa kuudhigu wontumba, iho mono iihuna, ohoyi owala kompungulilo goye gombaanga, e to pewa ko oshimaliwa shoye.

Uuyuni sho tawu ende tawu putuka noshimaliwa osha simana. Monale ookuku oyali haya kala kayena iimaliwa ndele onkalamwenyo oyali owala yuuka komeho. Ashike mongashingeyi iimaliwa oya simana shaashi kehe shimwe ambala mongashingeyi otashi pula oshimaliwa. Okufuta ooskola dhuunona, okufuta omahala tatu zi noku landa mo iikulya woo.

Aantu ohaya longo nuudhiginini. Yo iilonga oyili pamaludhi, yamwe ohaya longo momapangelo, yamwe oyena oongeshefa dhawo nosho tuu. Shampa nduno omuntu a ningi oshimaliwa oha kuthapo shoka ta longitha opo a kandulepo omikundu dhe naambi tayi hupu po oha fala komapungulilo goombaanga dhomaludhi nomaludhi.

Ombaanga oyeya po nomikalo ndhoka hadhi hwepopaleke oonkalamwenyo dhaantu unene tuu mboka ya hala okulanda oohauto nenge kehe tuu shoka ya hala okulanda ndele kaye na oshimaliwa ethimbo ndjoka. Ombaanga ohayi vulu nee okupa omuntu ngoka oshimaliwa ye ta kala teshi futu komwedhi hagwedhelwa ko iihohela uule wethimbo ndyoka ya uvathana.

Ombaanga oyi na omikalo odhindji ndhoka hayi longitha opo dhi hokithe aantu ye ye ya longithe oombaanga dhawo. Omukalo gumwe haya longitha okushunitha pevi iihohela mbyoka aantu haya pewa kombaanga uuna ya pewa omikuli dhontumba. Ohashi kwathele nduno aantu moondjato.

Ombaanga yaStandard oyi na omikalo dha yooloka ndhoka hayi longitha, opo yi yambule po oshigwana. Ohayi vulu nduno okugandja iimaliwa komahangano gontumba, oshiholelwa omahangano ngono gokuyambula po oomeme, omahangano gaamboka taya lumbu nuulema nosho tuu. Iimaliwa mbika ohayi longithwa momikalo omiwanawa, opo yi etele aantu uuwanwa.

Mombaanga omuna aantu yakutwa opo ya wathele aakwashigwana mboka ya hala oku pungula iimaliwa yawo methimbo efupi, nande mboka taya kongo omakwathelo gokomongula uuna inaashi ya endela nawa.

Onkalamwenyo ohayi kala ompu ngele wuuviteko elongitho lyoshimaliwa. Omuntu kehe okwapumbwa okukala uuviteko kutya oshimaliwa owapumbwa hoshi yalula nawa kutya ingapi tovulu okulongitha na ingapi tovulu oku ithigila po una toka adhika komashongo gonkalamwenyo wuna nga kutya mpaka opo tovulu okukutha.

Omahala gokulila ohaga kala galongekidhwa nawa, haga kala gena iitafula niipundi, iipundi ohayi kala yalongwa koonyala yalongekekwa kaantu mboka yena uunongo wokuyilonga.

Aantu oyendji oya simaneka okulya iikulya ya yooloka uunene tuu iihape niingumutulu, shaashi oyina iitungithilutu, yo ohayi opaleke omalutu.

Ombaanga yaStandard Bank ota yi kunkilile aantu mboka ye na omapungulilo gawo goshimaliwa nombaanga yawo kutya oya pumbwa oku kala ta ya kondjitha uulunga, esiku nesiku, molwaashoka mopaife aantu mboka ha ya yakako iimaliwa yaantu komapungulilo goombaanga oya ninga oyendji, yo oha ya longitha omikalo odhindji dhayooloka.

Ombanga oha yi gandja wo oompito kaanangeshefa mboka ya hala oku ninga ukuumwe nombanga. Aanangeshefa anene mboka yena oshimaliwa ya hala yeshi tule mombanga yo ombanga tayi kala tayi yape iihohela.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho, oshowo oombaanga nadho dhe ya po nomadhiladhilo nenge nomikalo omiwanawa ndhoka tadhi hwepopaleke oonkalamwenyo dhaantu. Monale omuntu ngele okwa pumbwa ekwatho lyombaanga ohayi kombaanga e taka ya momikweyo omileeleeka, ashike ngaashingeyi okwa pumbwa owala ongodhi yi na omalungula e ta longo iilonga ye ayihe yi na sha nombaanga mongodhi.

Ombaanga ohadhi kwathele oku hwehopaleka oonkalamwenyo dhaantu. Ombaanga ohadhi gandja omawuwanawa ngaashi oku gandja iimaliwa momawudhano gontumba nenge okuninga omathigathano moka aantu haya iimonene nenge haya vene iimaliwa yontumba.

Okulonga iilonga iiwanawa ohaku kwathele omuntu opo wu futwe wu kale wu na oshimaliwa. Aanangeshefa nayo wo ohaya kambadhala opo ya longe nuudhiginini ya mone iimaliwa. Iimaliwa oya simana monkalamwenyo, oshoka ohayi kwathele okukandula po omikundu ndhoka hadhi kala dhe tu taalela esiku kehe. Mesiku omuntu owa pumbwa oshimaliwa wu lande iikulya, wu lande iipumbiwa yoye nosho tuu.

Aanangeshefa oyendji oyena omikalo dha yooloka ndhoka haya longitha opo ya nane aantu ya hokwe iilandithomwa yawo. Ohaya kala yena iilandithomwa yawo ya tulwa melandulathano ewanawa, iilandithomwa ya yela. Yo ohaya kambadhala woo yakale nayo yela komalutu gawo yo taya kala yena yina iipala yina ombili opo yinane aantu.

Aantu oyendji ohaya longo niimaliwa esiku nesiku. Aantu ngaashi mboka haya longo moositola yeli pomashina goshimaliwa nenge mboka haya longo moombaanga . Oshimaliwa osha pumbwa omuntu omwiinekelwa, omuntu ena omutima oshoka oshimaliwa ohashi ningi aantu yakale yena omakamba.

Ombaanga yo Nedbank oyina aaniilonga mboka yi inekelelwa nenge yena ontseyo oku longa aakwashigwana kutya, oshimaliwa oha shi longithwa ngiini. Aaniilonga mbaka oha ya enditha po wo aakwashigwana kombinga yoma pungulilo ngoka o Nedbank yina, opo aantu ya kale ta ya pungula oshimaliwa shawo sho shi koke.

Ehumo komeho oha li endele pamwe nomaupyakadhi. Ashike ombaanga oye shi ninga oshipu, kaantu mboka ha ya longitha oombaanga dhawo, yeyapo nomikalo dhayooloka, opo ya longe aantu kutya onomikalo dhili ngiina ye na oku ikelela koku kanitha iimaliwa.

Oongeshefa dhiili nodhiili ohadhi kala dhina iilandithomwa yayooloka. Omuntu ohayi nduno mositola moka e ta hogolola kutya ye okwa hala oku landa shike noshimaliwa shoka ena pethimbo ndyo.

Ombanga yo Standard Bank , ohayi kwathele aantu nenge anasikola yadhe omalalakano ngawo, ombanga ndjino ohayi kwathele oku futila aantu momiikalo dhayoloka okuya futila oosikola yo oya pite yo oyeye yaninge anashilonga moshilongo, shino ohashi kuthapo oluhepo.

Iimaliwa oyina iilonga oyindji. Omuntu shampa alongo ndelw tamono oshimaliwa ohavulu okutya otayi kombaanga akatule oshimaliwa she komapungulilo gombaanga nenge shampa omuntu alongo iimaliwa ohavulu okuya moositola ndele ta landa iinima ye talongitha oshimaliwa shoka.

Iimaliwa oyi li pamaludhi ga yooloka, yimwe ohaku tiwa oyomafo na yimwe iikukutu. Iimaliwa ayihe oyi na oshilonga, ayihe ohayi landa, yo ayihe oyi na ongushu. Iimaliwa oya pumbwa okukwatwa nawa.

Ombaanga yabank Windhoek ohayi ya po nomikalo odhindji dhoka hadhi hokitha aantu oku longitha ombaanga yawo. Ohayi ya po nduno momaudhano gontumba nande omathigathano ngoka haga ningwa kaantu mboka haya longitha uukalata oku futa iinima yawo, shi vulithe oku futa noshimaliwa koomuma.

Ombaanga ohadhi gandja omikuli kaanangeshefa noshowo kaanafaalama Opuna aanafaalama mboka taya kongo omikalo dhoku nenepeka oongeshefa dhawo mokulanda iimuna oyindji opo yivule oku etapo oshimaliwa mongeshefa.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka hayi ningi onkalamwenyo yomuntu yikale yahwepopala. Oshimaliwa ohashi futu omahala ngoka hatuzi tatuyi kiilonga, sho ohashi futu wo omahooli sho tashi futu oosikola dhuunona, sho tashi landa iikulya. Tashiti oshimaliwa ohashi pupaleke onkalamwenyo yomuntu onkene otuna okulonga nuuhiginini opo tushimone.

MoNamibia omuna iimaliwa yomaludhi gayooloka, oshimaliwa kehe shomondondo yontumba oshina kutya oshatya ngiini. Iimaliwa ayihe oyasimana yo oyapumbwa okukwatwa nawa, iimaliwa ohayi longwa nuudhigu opo yiye yikandulepo omikundu dhetu.

Aantu sho taya ende taya ningi oyendji, noombanga otadhi taandele moshilongo. Oombanga tadhi patulula iitayi komahala gili no gili, opo dhi vule oku kwathela aantu mboka yeli pehala mpoka, kaya ende we iinano iileleka yakakonge omakwatho gopashimaliwa

Aantu oye na uunongo wa yooloka. Uunongo wumwe owomadhiladhilo nawumwe owomoonyala. Aantu ohaya longitha oonyala dhawo, ndele taya eta po nenge ya honge iinima ngaashi iitaafula, iipundi nosho tuu. Ohaya landitha nduno iinima mbika e taya mono oshimaliwa.

Oombaanga odhina omikalo dha yooloka ndhoka hadhi longitha opo dhi nane aantu ye ye ya longithe oombaanga dhawo. Ombaanga ohadhi vulu okugandja omikuli kombiliha dho ohadhi vulu wo okulandela aantu omagumbo nenge oohauto yo aantu taya futu oshimaliwa shombaanga uule wethimbo ndyoka taya uvathana nombaanga.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana mboka ye na omapungulilo goshimaliwa nombaanga yawo kutya inaya pumbwa okukala haya ende iinano iileeleka uuna ya pumbwa omakwatho nolundji omakwatho ngono otaya vulu okuga mona koongodhi dhawo dhopeke shampa owala ye na omalungula yo oye na uukalata mboka ya pewa sho ya patulula omapungulilo gawo.

Ombaanga oyeshi ninga oshipu opo kehe ngoka apumbwa ekwatho lyopashimaliwa oha longitha owala ongodhi ye nokakalata ke hoka apewa mombaanga. Inapumbwa we okuhinga nenge oku longitha omahooli ge ishewe opo aye kombaanga oshoka kehe shoka apumbwa oteshi mono kongodhi.

Oositola dhoka hadhi landitha iikutu odhina omikalo dha yooloka hadhi longitha okutsilika iikutu opo yi wape oku monika kaalandi. Ethimbo limwe ohaya longitha omapopitha haye gazaleke iikutu mbyoka taa landitha, opo aantu yamone kutya iikutu mbyono oyoludhi luni notayi monika ngiini.

Oombaanga ohadhi e ta po omikalo odhindji opo dhi ninge aantu ya hokwe oku longitha oombaanga dhawo. Ohadhi vulu oku ya po nomasiku gomaudhano nomudhani ndingi oha vulu oku pewa oshimaliwa shomwaalu gontumba.

Oombanga ihadhi longo owala niimaliwa ashike wo ohadhi etapo omathigathano gomaludhi nomaludhi. Omathigathano ngaka aantu ohaya kutha ombinga go ohaga kala gatulwa oshimaliwa oshi wanawa nokutya ngu ave ne oha ya ngatapo ingapi. Aantu oye hole omathigathano ngako haga etwapo koombanga.

Ombaanga ya Bank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana mboka haya pungula oshimaliwa shawo nombaanga yawo, kutya opuna uuwanawa mboka hawu monikwa wo koongodhi dhopeke, shampa owala omuntu ena omalungula. Ina pumbwa oku enda iinano iile a ye kombaanga, opo a ka kwathelwe ashike ota vulu oku shi ningila mpoka eli.

Opu na omahala ga longekidhilwa owina, ngoka aayendanandjila haya vulu nduno okulala mo. Omuntu oha futu nduno oshimaliwa she ye ta ulike kutya okwa hala okukala mo nenge okulala mo uusiku ungapi. Pehala lyoku enda iinano iile uusiku omuntu oha gundjile e ta vululukilwa pehala mpoka.

Ombaanga oha yi gandja omalongo ga yooloka, nolimwe djomo ma longo oondjono kutya ando aakwashigwana ya kale ye na omapungulilo ngoka haya umbileko oshimaliwa, ya ningila kutya uuna taya ka adhika komawu dhigu, ombaanga oha yi yape nduno oshimaliwa shomwaalu go shontumba, yo ya kandulepo uudhigu wawo mbo.

Ombaanga yoStandard bank ohayi kwathele aantu opo yaadhe omalalakano gawo. Aantu yamwe oyena oondjodhi dhokulanda iitukutuku, omanga yamwe oya hala okulanda omalukalwa. Ombaanga ndjino ohayi gandja nduno oshimaliwa shika komuntu ngoka yo tayuuvathana nomuntu ngono kutya otaku gwedhwa oolita ngapi, ye ota futu oshimaliwa shaantu ngiini.

Ombaanga yo Nedbank oyi li lepo oshigwana. Ohayi kwathele nduno aantu, tayi gandja omikuli, yo aantu taya landa nduno omatukutuku gawo, omalukalwa nosho tuu opo ya gwanithe po oondjodhi dhawo. Aantu mboka ta ya pewa omikuli ohaya uvathana nombaanga kutya otaku gwedhwa oolinte ngapi yo ya shunithe oshimaliwa shaantu.

Aanangeshefa mboka yena oositola ohaya kambadhala iilandithomwa yawo yikale yili melandulathano ewanawa opo shikale oshipu kaalandi kayakale yangwangwana nenge kayalonge nuudhigu uuna taya kongo shoka yahala okulanda. Omuntu oheya nduno mositola e tatala hoka kuna shoka apumbwa e takutha e tayi peshina e tafuto ndele tayi.

Omuntu shampa nduno alongo iimaliwa ye oha kuthapo mbyoka talongitha okukandulapo omikundu dhe naambi tayi hupupo oheyi fala nduno komapungulilo goombaanga. Ethimbolimwe oha kala ena omapungulilo nokuli ga holoka moombanga dhontumba. Oshasimana okukala wuna epungulilo lyoshimaliwa shoye..

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomo shilongo moka. Nongele omuntu okwazi mo shilongi she tayi koshilongo oshikwawo , ohapumbwa aka shendje oshimaliwa she eta pewa mbyoka hayi longithwa moshilongo moka eli, opo avule alande nenge akandulepo oopumbwe dhe dho shimaliwa.

Aantu ohaya meneka ya uka kiilonga ya ka longe nuudhiginini opo ya futwe. Ohaya futwa nduno oshimaliwa shoka hashi ya kwathele monkalamwenyo yesiku nesiku. Iimaliwa ohayi futu oolefa dhokuya kiilonga, iikulya, omahala ngoka ha tu zi, yo tayi futu wo oosikola dhuunona nosho tuu.

Ombanga yo Standard Bank ohayi kwathele aantu yadhe omalalakano ngawo, ohayi gandja omikuli kaantu yalande iyenditho , omalukalwa nosho tu, ombanga ohayi ngwedhako nduno ovende komikuli dhoka yo tayuvathana nomuntu kutya ota kala tafutu ingapi kehulilo lyomwedhi ye ota futu ethimbo lyithike peni.

Oombaanga ondhina omikalo dhoka handhi longitha opo dhihwepopalelke onkalo esiku nesiku. Pehala lyomuu tahumbata oshimaliwa koomuma odheetapo uukalata owo hawu fututha aantu peha lyokufutith oshimaliwa koomuma oho futu owala nokakalata.

Ombaanga yaNedbank ohayi hokitha aantu ya kale ya panda ombaanga yawo molwa omikalo ndhoka hayi longitha. Ombaanga ndjono ohayi vulu okutula po oshimaliwa momaudhano gontumba. Aantu ohaya yi nduno momathigathano ngoka e ya tango ta yangata po oshimaliwa shoka.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kunkilile aantu opo kale haya patulula omapungulilo giimaliwa yawo. Shino osha simana opo iimaliwa omuntu keyi dhane po kutya nduno iishona nande iinene ombaanga ohayi ku taamba. Shino ohashi kwathele nduno oshimaliwa shoye shi koke ngoye wu kale ngaa wuna ohokwe yoku tulako.

Mongaashingeyi oombaanga ohadhi longitha omikalo dhoka hadhi endelele mokuti taandeleka uuyelele mboka wapumbwa okuuvikwa moshigwana. Opuna uuyelele wumwe hawu kala weendelela, oombaanga hadhi longitha ngaashi iifo nkundaneki nosho woo omalungula.

Uuyuni sho waputukaa noombaanga odheyapo nomikalo omiwanawa dho omipu okukwathela aantu, peha lyoku enda oshinano oshile wuye kombaanga, omuntu ohalongitha owala ongodhi yopeke ndele etamono omakwatho ngoka apumbwa.

Oositola odhililepo okukwathela aantu ya kandulapo omikundu dhiili nodhiili. Omuntu ngele okwa pumbwa iishike pendjewo ye, ohayi moositola eta ka landa iinima ye. Oositola ohadhi kala dha pakelwa nawa, dhina iinima yili puuyele yomaludhi ga yooloka, hashi ningi oshipu komuntu ngoka ta kongo nenge ta landa.

Ombaanga ya Bank Windhoek oyi na omikalo odhindji dha yooloka dhoka hadhi ningi, opo aantu ya hokwe okulongitha ombaanga yawo. Omikalo dhimwe oku etapo omathigathano go pashimaliwa, shampa omuntu a sindana esindano ndoka lya tulwapo kombaanga, oha yangatapo nduno oshimaliwa shono sha tulwapo.

Oombanga ohadhi kwathele aantu mboka yeli mompumbwe yoshimaliwa yo tayeya ya fute oshimaliwa shaantu shombaanga kwa gwedhwa oolende uule wethimbo ndoka yuuvathana nombaanga.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yomoshilongo shawo mbyoka hayi longithwa meni lyoshilongo. Nongele omuntu okwa zimo e ta yi koshilongo shimwe shi ili oha pumbwa nduno okugandja iimaliwa mbyoka e na mbyoka a zi nayo koshilongo she, opo a pewe yomoshilongo mo. Pomahala nduno mpo hapu shendjelwa iimaliwa mbyoka.

Ombaanga odhina omikalo odhindji dhoka hadhi longitha opo dhikwatathane naantu ngaashi oko malungula nenge midpoint kundaneki. Uuna puna sha shapumbwa oku uvika kaantu, oombaanga ohadhi longitha nduno omikalo dhoka dho dhi kwatathane.

Ombaanga yaStandard Bank oyi na ko na sha noonkalamwenyo dhaantu ohayi ningi nduno iigongi tayi gandja omauyelele kaakwashigwana mboka ye na omapungulilo gawo nombaanga yawo nenge mboka ye na ohokwe okuwayimina ombaanga yawo yoStandard Bank.

Uuyuni owa huma komeho noshowo oombanga odheya po nomikalo dhoka tadhi kwathele oku endela pamwe nethimbo. Aantu iha ya pumbwa we oku kala ya humbata ondumba yiimaliwa ashike omuntu oha vulu oku longitha omikalo dhoka inadhi ni ka oshiponga moku humbata oshimaliwa.

Aantu oyena iitalenti yomaludhi gi ili nogi ili. Iitalenti yokulonga iilonga yokoonyala, iitalenti yomadhiladhilo niitalenti yokunduluka po iinima.

Oombanga oha dhivulu oku kwathela aantu ya dhe omalalakano gawo gopashimaliwa, oombanga oha dhetapo oma thingathano na omusindani dhingi oha vulu oku yambukapo noshimaliwa oshindji, ngawo omuntu oha adha elalakano lye ye taka ikwathela noshimaliwa sho.

Eputuko sho tali ende lyu uka komeho nuulunga otawu ende tawu koko ,nolundji aantu ohayi itadha payife taya kanitha iimaliwa yawo koombaanga kayeahi kutya oya pitila peni no yakuthwako kulye, ashike oombanga ohadhi shimono mbala nohadhi vulu oku lopotela aantu.

Ombaanga Yotango Yopashigwana ohayi gandja omauyelele gi ili nogi ili nawumwe womuuyelele owo mbuno kutya omuntu a kale e na nenge ha gandja iihohela yontumba kombaanga, opo uuna ta ka adhika kuudhigu ota vulu okukutha oshimaliwa nenge ota vulu okupewa oshimaliwa kombaanga a kandule po omikundu ndho.

Ombaanga yaStandard Bank otayi kunkile aakwashigwana naantu ayahe yehe mboka haya longitha ombaanga yaStandard Bank kutya naya kale haya dhindi uuyelele, shaashi hawu yelele awuhe hawu ziilile kombaanga. Uuyelele wumwe ohawu etwapo kaantu nenge komalungula shaashi mopaife uuyuni owaputuka, onkene aantu naya kotokele uuyelele.

Oombanga odha etapo omikalo omipu ndhoka hadhi hwepopaleke oonkalamwenyo dhaantu uuna omuntu a pumbwa ekwatho lyopashimaliwa nenge ekwatho lyopambaanga. Haaluhe a pumbwa a hinge omahooli ge nenge a lefe a ye kombanga ashike mongaashingeyi omuntu ohe shi ningi kongodhi ye yopeke.

Iimaliwa oya simana, opo tu vule okwa adha omalalakano getu ga kehe siku. Aantu ohaya meneka oongulonene ta yayi kiilonga yamwe ohaya longeke omapangelo giilongo yawo, yamwe aanangeshefa kuyoyene. Oshimaliwa osha simana, onkene aantu oya pumbwa oku longa nuudhiginini.

Monale aaniilonga mboka yali haya longo niimaliwa oyali haya longo nuudhigu oshoka shampa omuntu a eta oshimaliwa nenge talanda nenge teshi tula komapungulilo ge mombaanga, nena ngoye ngono tolongo pehala mpono oho pumbwa oku yalula koonyala, ashike mongaashingeyi opuna uushina mboka hawu yalula iimaliwa nena omuntu iha longo we nuudhigu.

Oombaanga ohadhi ningi onkalamwenyo ompu, ngele owa hala oshinima shontumba ndele kuna oshimaliwa ombaanga ohayi vulu yikuwathele oshimaliwa e tolando shoka wahala, yo tayi ya yi gwetheko iihohela sho togalula oshimaliwa shoye, netamu u vathana kutya oto shigalula uule wethimbo lithike peni.

Ombaanga ohadhi vulu wo okugandja oshimaliwa komahangano gaanuulema, opo dhi hwahwameke aantu mboka yena uulema ya vule wo okukala haya kutha ombinga momaudhano gontumba. Aantu mbano ohaya ningi nduno omathigathano naangu eya gwotango eta yangata po oshimaliwa.

Momahala moka hamu kamutumba aantu, ooyene yomahala ngoka oya kambadhala opo ye ete monomathano ngoka haga nana aantu nenge ya kale ye na ohokwe yoku galukila mo wo ongula. Ohaya kambadhala nee ya kale ye na omahala gayela go otaga nyanyudha.

Iimaliwa oyina ongushu monkalamwenyo yomuntu, sho osho nduno aantu haya longo nuudhiginini, aantu haya meneka tayayi kiilonga opo yamone oshimaliwa. Konyala keh shimwe tashi inyenge monkalamwenyo osha pumbwa oshimaliwa, okulanda iikulya, okufuta oosikola dhuunona, omahooli, nokulanda iiyenditho wo.

Ombaanga yaBank Windhoek oye shi ninga oshipu opo aantu kaaya kale we taya ende iinano iile yaye koombaanga yaka mone omakwatho. Omakwatho ogendji paife otaga monikwa kookongodhi dhopeke, oongodhi ndhoka dhi na omalungula. Omuntu nande okwa hala oku futa nande oosikola nade oku ka futa ohauto ye, ina pumbwa we oku ka futa koonyala.

Sho ngaa ehumokomeho tali ende taliya moshilongo, nuulunga ohaeu koko wo. Aantu oyendji oyi iyadha haya kanitha iimaliwa komapungulilo gombaanga. Onkene ombaanga ohayi gandja omayele, yo ohayi tulapo onomola ndjoka hayi dhengelwa, uuna imuntu a iyadha eli monkalo yokukanitha oshimaliwa.

Ombaanga yaBank Windhoek ohayi kwathele aanangeshefa yomaludhi gi ili nogi ili oshimaliwa, opo aanangeshefa mboka ya yambule po oongeshefa dhawo. Yo momukalo gwa tya ngaaka aanengeshefa nduno mbono ohaya galukile wo kombaanga ndjoka, opo ya ninge omapungulilo gawo nombaanga goludhi ndo.

Iimaliwa oyili pomaludhi gayoloka, puna iimaliwa iikukutu niimaliwa yomafo niimaliwa mbika ayihe oyina ongushu, yo ohayi longo oshilonga sha faathana, oshiikwatelela ashike muuwindji kutya mbino oyindji nenge mbino iishona.

Ombaanga yaStandard Bank ohayi gandja oshimaliwa kaantu mboka taya iyadha yeli mompumbwe yoshimaliwa. Ohayi nduno omukuli yotayi gwedhako iishoshela. Omuntu oha uvathana nduno nombaanga kutya ota shunitha ingapi, moomwedhi dhithike peni, opo akale amana okushunitha oshimaliwa shaantu sho.

Moombelewa ohamu kala omahala ga longekidhwa ngoka gena iipundi ngoka haga kuutumbwa kaantu mboka ta yeya mombelewa ya pumbwa ekwatho. Momagumbo namo omuna omahala ngoka ha kutiwa oseti. Omahala ngoka ohaga kuutumbwa kaanegumbo nenge mboka ta yeya okutalelapo. Ohagu kala ga pupulwa nawa gena iinima ya yela nawa.

Oombaanga odhi lile po okugandja omayakulo omawanawa nokukwathela aantu ya adhe omalalakano gawo. Thimbo limwe omuntu okwa hala okulanda nande osheenditho, ashike ke na sha oshimaliwa. Oha kwathelwa nduno omukuli kombaanga yo taya uvathana nombaanga kutya omuntu nguno ota gandja omukuli gwaantu muule wethimbo li thike peni niingapi iihohela.

Opuna omaunongo ga yooloka, gamwe ogo madhiladhilo nagamwe ogo moonyala nosho tuu. Omaunongo gomoonyala ohaga etele aantu iiyemo oshoka ohaya hongo iinima yomaludhi nomaludhi ngaashi iipundi, iitaafula , uukopi, uuyaha hawu lilwa nosho tuu. Aantu ohaya landitha etaya monomo oshimaliwa yi ikwathele.